Ɖevi woame adre wole kɔ ɖii le tɔsisi me. Woame ne le anyigba ko woame tɔ̃ susue ɖe kɔ dzi. Ɖevia tukuitɔ yea le dzie me le tsitsitɔ ƒe ta ɖe asi. Ya tsitsitɔ ɖeka tse tsitre ɖe ɖeka ƒe abɔta.

Agbatsɔla le asime edo kuku amakpaɖiɖi etsɔ woƒe agbatsɔnu ɖe ta le zɔe le asie me, ame bubuwo tse le ŋgɔ gbe ne eɖewo tse le dzedze le eŋu.

Le asime. Nu vovowo, nu vovovowo le asiɛmɛ. Tomatosi, atadzi, sabala aŋɛ, kusi. Aƒenɔ ɖe tsɛ bɔblɔ nyi do dzonu ʋee ɖe kɔme kɔ asi da ɖe kplɔ̃ dzi.

Nyɔnu aɖe kple eviawo le aƒeme. Ɖeviawo bɔbɔ nɔ anyi ɖe woƒe aƒeme. Nyɔnu ŋutɔ kɔ tre gã aɖe ku tsi kɔ le ƒoƒom ɖe ɖevia tukuitɔ dzi. Tsitsitɔ bɔbɔ nɔ anyi ɖe ze nu. Wotsi tre ɖe woƒe aƒe ƒe ŋkume. Aƒea nye bexɔ.

Gasɔ, nyɔnu tsitsi, nyɔnuvi tsitsi ɖeka le gasɔ dom kɔ nɔvia woa me eve ɖe edzi, ɖeka bubɔnɔ gasɔ ƒe ŋgɔgbe. Aya ŋutɔ le kusi gaã aɖe ɖe ta, ke eh nu avɔ amakpa ɖiɖi kɔ bla eƒe ɖa.

Aƒenɔa le dzodoƒee. Ele nu ɖaa. Ee gakpomle dzi. Ele ede tse tu le gakponuɖugba me. Eya ŋtɔ ta avɔ, ebla ta le eƒe dzodzo ƒee.

Wole sika klɔm. wokɔ aŋɛgba daɖe tsie dzi, wowɔe tsie ƒete pɔtɔ, wowɔe wonye bat si. Ekɔ tre gã aɖe le klɔm kɔ le kɔkɔ ɖe aŋɛgba me. Aƒenɔ ɖe tse ekemi tɔ ɖe dzie gbe do awu enu dzɛ ɖe anyigba. Wo ƒete wo le tsie blu

Ɖeviwo, wokpã le sukulu. Wotsi tre ɖe ati ɖomɛɛ. wole gbe do ɖaa. Eɖewo miã ŋku. Eɖewo memiã ŋku o. Eɖewo ƒo ɖa. Eɖewo tsɛ wolũ taa kolikolikoli. Eɖewo tsɛ wodo afɔkpaa, eɖewo medo afɔkpaa o.

Xemefɔku dzɔ, xexime pete do viviti etsi gã aɖe dza, dziɖegbe kaɖi ŋɔŋlɔɖe le fi mi eneti aɖe tse le fi mie daa.

Bladzokɔ le koloe gã aɖe me peya le exa, kontomire kple koklozi woame eve le koloe me eye wowɔe kple ami dzɛ ami dzɛ tadi kple salmɔn le atadie me.

Asime, akpa akpasime, ŋutsu ɖeka va tɔ ɖe anyi ɖe akpadzrala gbɔ be yeaƒle akpa. Ame bubuwo tsɛ wotɔ ɖe asigba bubuwo ŋu le adzɔge. Xexi vovovowo tsɛ wole asia me.

amowo latsɔɖoɖo tɔxɛme kple wóƒe awu dodowoe wosa ala ɖa li eɣeɖu ŋutsuɔwo do nyɔŋuɔwo sa ala ɖa li ŋutuɔwo do awu yibɔ ɖe dzime wóle ɣo ɖu le ʋu ƒó

Nyɔnuvi woame ve. Wole atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ me kple woƒe dzonuwoɛ, kente. Kɔ nu bla nugonu wole ʋe ɖuu. Hafi ɛm ɛm fotoɖela le woƒe megb le foto ɖe woɛ le atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ me.

Ɖevi le kpe gba kple kpe gbanu. Ebublua nyi ɖe anyigba kɔ asi kɔ le kpea gba. Metsitsi ɖe le eƒe megbe ɖiɔ kuku. Ame ɖe tse le ekpe gã ɖe kɔ ne tso eƒe mia me.

Sukuviwo le sukuxɔme. Yevunyɔnu ɖeka va wo gbɔ. Wo pɛte wole sukuwu me. Yevunyɔnua ŋutɔ do awu ʋi. Ɖevi ɖeka tɔ ɖe yevunyɔnua be megbe. Kɔ agbale ʋi do ɖe dzime. Ɖevia ɖeka tse kɔ asi do ɖe ŋgonu.

Eŋudzeƒe gãa aɖe, eŋu vovovowo kple woƒe amadede vovovowo eɖewo le tukui ɖe eɖewo le gã ɖe kple ame…ameƒomivi vovovowo le ŋudzeƒee.

Tɔ gã aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe tedzi dzi kple eƒe agbawo kple kotoku tsɔ lãnu ɖe asi ebɔbɔ nɔ tedzie dzi tsɔ.